Dagate yineemmo woyte mitu olli giddo afantanno mannotta ikkittanna kuri mannoti mitu suudini mitu akkatinni qaafano mannati yaate. Maate yinneemmo woyte kayinni mitu manchi mine gallanno mannati yaate. lawishshaho Anna amanna ooso

Egenshiishsha yineemmo woyite mitte basera ikkitino ikkito woy mitte gobbara qalaqamino kalaqama wole gobbara noo manchi afannokkiha ikkiro tenne afate egensiisanni garaati yaate.

Mini uduunneeti yineemmo woyiite mittu mini giddo calla afamanno uduunne ikkanna mannu osora babbaxitino horo aanno yaate. konni uduunnichi lawishshaho intanni sagale wodhinanni uduunnicho. gonxanni woyiite horonsi'nanni daallasano ikko babbaxxino coyeeti.

Mini saadaati yineemmo woyiite mini guddo calla afantannota ikkitanna tini saada manchi beettira sagalimmate hattono ado aate lowo horo uyiitanno dubbu saada kayiinni dubbu giddo heedhanno saadaati

Giwirinnaho yineemmo woyite giwirinnu babbaxxitino loosubba giddo mitto ikkanno. Baatto ume baattote aana wole babbaxxitino muro kaase kaeentinni woxe afi'nanni garaati yaate.

Daddaloho yineemmo woyite babbaxxitinno loosubba giddo mitto ikkanna daddalu yaa dikkote adduwa fushshine hattono babbaxxinno uduunne fushshine massine ka'ne woxu ledonni soorri'ne ka'ne danganni daddalu danaati yaate.

Murote yineemmo woyiite baattote iima kalaqantaata ikkitanna tini muro mannu kaaseennano ikko baattotenni umisenni fultannota ikkitara dandiitanno. laalote yineemmo woyiite kayiinni hattee muro giddo afantannota ikkitanna mannu itatenna agate xaqqa'mannote yaate.

Egenshshiishsha yineemmo woyiite mitte gobbara ikkitinno ikkito ikkito mitto uduunnicho loonse ka'neentinni, loonsoonni uduunnicho wolu manni egenninokki ikkiro woyi afinokki ikkiro afisiinsanni garatai yaate.

Daddalo yineemo woyite loosu dani giddo mitto ikkanna konne looso loosate babbaxxitino e"o afira dandiinanni lawishshaho haqqe massine dikko birrunni soorrinanni garaati yaate

Egenshiishsha yineemmo woyiite mitte gobbara ikkeyooricho layeenki gobba affinokkiha ikkiro hatteera egensiinseemmo gara ikkanna konne egensiinseemmo woyiite babbaxxeyo uduunne xaqqa'mineemmo lawishshaho radoone televizhiine woleno kuri lawannore

Hodhishshaho yineemmori woyte mitto uduunnicho mannano ikko saadano hattono kuri babbaxitinnore wole kuri labbannore mitte basenni wole basera woranno iduunnichooti yaate.

babbaxxino uduunnicho yineemmowoyite babbaxxinno dani babbxxinno suudi hattono babbaxxinno akati noosi uduunnicho ikkanna kuni uduunnichi mimmitinsa ledo horontayi mittu xaadooshshino noonsakkiho yaate.

Tuqu xadooshshe yineemmo woyiite gobbate noohu baalunku xaadanno bayicho ikkanna hattono anfoonnikkire anfanni bayichooti baalu mannira baalunku manni mittoricho afanno garaati yaate.

Maxaaffate yineemmo woyiite baxxinno amadino coye ikkanna kuni maxaafi babbaxxino garinni tsaafaminnoha ikkanna lowo egenno manchi beettira aa dandaanno. konninni kaeehunni manchi beetti nabbawatenni lowo egenno afiranno yaate.

Baattote ofollo yineemmo woyte baatto hiitto ikkite ofolliteyoro kulleemmo gara ikkanna ,dhaggete yineemmo woyte kayinni tene baattote ofollo dhaggefattanni garaati yaate ,kuno dhaggefateemmo garati lowo horo manchi beettira aano yaate.

Babbaxxeyo dani uduunni yineemmo woyte babbaxxino dani babbaxxino suudi hattono babbaxxino akati noonsaha ikkanna hakkuri uduunnichi iima mitte xaadooshshi horonta noonsakki uduunneeti yaate

Adduwu agaraanooti yineemmo woyiite mitte daga giddo ikko mittu mitte gobba giddo manna agarate gawajjamannokki gede assate hattono babbaxxino garinni kaa'late worroonni mannootaati yaate

Adawu agaraano yineemmo woyiite mitte dagara woyi babbaxxitinno mannootira hatto gawajjo iillitannonsakki gede assine ka'neentinni woxe baanteenna heedhanno mannootaati kuri mannaho lowo horo uuyitanno yaate.

baadi xaggaati yineemmo woyiite hattee katamaho afantaata ikitukkinni quchumaho heedhaa mannooti baxewo garinni loossannota ikkitanna tini loossa wote daroteno ikko bbbaxxewo garinni loonsannite yaate.

Supperimarkeetete uduunne yineemmo woyite jawa uduunne giddose amaddino. Hattono lowo mine ikkanna konni mini giddo intanni sagale ikkito babbaxxino uduunnicho hasi'ne horonta hooga didandiinanni.

Politika yineemmo woyite mitte hedo kayinse mannu ledo hasaambanni woy hakkuyi mannira egennisiinsanni gara ikkanna, kuni egensiinsoonnire woy kulloonnire amanannokki ikkiro ammansiinsanni garaati yaate.

Muronna laalo yineemmo woyiite, lamunkurichi mimmito amade mitteenni haranno coye ikkanna laalote yineemmo woyiite muro kaayiinsenna muro kaansikkino ikko iima laaltanno laalchubba ikkitanna manchi beeti itate horonsirannoreeti yaate.

Mine yineemo woyite hattono babbaxxino uduunne giddosi worreenna babbaxxitino horo afirate yine minnanni mine ikkanna gallanni mineeti yineemmohuwoyiite kayiinni manchi beeti maatesi oososi ledo heerate yee mi'nanno mineeti yaate

Bohaarani mereershati yneemmoho woyte babbaxeo loosini ikko hattono garini bohaarate yinne horonsinanniricho ikkanna daa"atani bohaarano yaate

Borrote uduunichooti yineemo woyite babbaxitino borro borreesate xaqqa'mineemo uduune ikkitana inisano lowo kaa'lo manichi beetira borrosira uyitannoreeti yaate

Odoo yineemmo woyte mittoricho ninke anfoommoreno ikko gobbate deerrinni ikkanni noore afinokki mannira odeessineemmo doogo ikkitanna tini odeessineemmo doogono babbaxxino doogonni xaqqa'mineemmo

Supermarkete mirteeti yineemmo woyte tini mirte hattono jawu mini giddo babbaxxino uduunne giddose amaddinota ikkitanna hattono intanni sagaleno ikkito wolurira babbaxxinorira horoonsi'nanni uduunnichono ikko giddose amaddinorichooti yaate

Mini saadati yineemmo woyite mittu mini giddo afantanno saada ikkitanna, dubbu saafaati yineemmo woyite kayinni dubboho calla afantanno saadaati yaate. Kuri saadate danubba lawishshaho booto hattonono kuri labbanno.

Biifisa yineemmo woyiite mitto uduunnicho loonsihu gedensaanni manchi beetti lae kaeentinni baxanno gede babbaxxinno garinni seesiisa ikkitanna seesiisa lowo horo afidhino.

Owaante yineemmo woyite owaante yaa manchi beetti afira hasiissannosi owaante afirate assa hasiissannore ikkanna lawishaho roso babbaxxinore woyi hattono kaa'lo afirara dandaannorichooti yaate

Faashinete yineemmo woyte yanna yannate daanoricho ikkanna ,daano woyte mannu ooso lowo geeshsha horonsidhanoreti yaate kuri lawishshaho udi'nanni gara, biinfanni garanna hattono wole labbanoreti yaate.

Murote yineemmo woyiite baattote giddonni fultannota ikkitanna. tini muro manchi beettira lowo horo uuyiitanno yaate. laalote yineemmo woyite kaayiinni tee muro giddo afantannoti babbaxitino laalchooti yaate.

Odoote yineemmo woyte mitte gobbara ikkeyore ikko mittu olliira ikkiha ikko mitte daga giddo ikkeyore hattee ikkito ikkitinnota wolu afeyokki mannira afisiinsayi garanna woy egensiissanni garaati yaate

Amma'note yaa babbaxitino tiro afidhino qaale ikkanna giddose nootino hattono manna ammana ikkitanna layiinkiti kayiinni babbaxewo uduunnicho ammanne lubbotenni gata ikkitanno kaliiqa ammana mitte ammanare giddo afantannote yaate.

Muronna laalo lamenti lowo xaadooshshi noonsaricho ikkitanna murote yineemmo woyiite mitte baatto iima loonse fushshinanniricho ikkanna laalote yineemmorichi kaayiinni hattee muro giddo afamannorichooti yaate.

Maxaaffate yineemmo woyte biirete woy irsaasete borreessine worroyta ikkitanna giddose babbaxitinno egenno amadino tenne borrow borreessitaeori lowo geeshsha afantinno woy egennaamma mannaati

Godo'lete yaa woyi yineemmo woyte mittu manchi lekkate kaase ikkito babbaxxino godo'le godo'lanno gara ikkanna kuni manchi yanna hunateno ikko lowo horo afirate yee tenne godo'le godo'lanno yaate

Muronna laalote yineemmo woyte mimmitinsa ledo lowo xaadooshshi noonsare ikkanna murote yineemmo woyte battote giddo loonseenna fultannota ikkitanna laalote yineemmo woyte kayinni hattee muro giddo afantanno addi addi murooti yaate

Supirimaarketete mirteti yineemmo woyte jawu mini giddo afantanno hirate horonsi'nanni coye ikkittanna tini supiriimaarkete giddose babbaxinore intanni coyenno ikko wolurichira horonsi'nannire giddose amadano yaate.

Koattete yineemmo woyite koatte lekkate wodhinannita ikkitanna tini koatte manchi beettira horontanni mitte horono aate didandiitanno. Mayira yiniha ikkiro koatte lowo woxinni hirrannita ikkitinno daafira.

Boohaarranni mereershaati yineemmo woyiite, booharate yaa mittu manchi looso loose woyi hattono goxeno ikko babbaxxinno garinni daafuru macciishshamaasi woyiite booharara yee mereersirannorichooti yaate.

Owaantete yineemmo woyte babbaxxitino tiro nooseta ikkiturono owaantete yaa kayinni umiti waanna tirose mittu manchi afira hasiisseyosiricho afira hasiissanno gede assitannote lawishshaho rosoho

hayyonna bude yineemmo woyte, hayyote yaa manchu assa dandaannokkiricho hiitto assa kaeentinni asso woy looso yee loosannore ikkanna, budeho yineemmo woyte kayiinni mitte daga giddo afamanno wodhooti yaate.

Roso yineemmo woyiite manchi beetti umosi soorrate hattono afwookkiricho afate rosanno roso ikkanna kuni rosi manchi beettira leellino kaayyo woyi leellitinno horo aannoha ikkanno.

Egenshishsha yinneemmo woyte ,egenshishshu yaa mittoricho assineemmo woyte anfokki mannira afinseemmo gara woyi egensiinseemmo gara ikkanna kone egensiinseemmo woyte babbaxino uduunicho xaqa'mine lawishshaho tolovishine .

Bunu mineeti yineemmo woyte buna anganniwa buna ganfanniwa ikkanna sagalete mineeti yinayi woyte Kayi babbaxitewo sagalla loonsanni mineeti tini sagalla saga'late mannu lowo kaayyo afiranno yaate

murote yineemmo wote baattote giddonni fultannota ikkitanna tini muro manchi beettira babbaxitino horo uyiitannote yaate fultanno wote mannu kaaseennano ikko kalaaqamunnni ikkitara dandiitanno.

Amma'note yineemmo woyiite Lame Fiche nooseha ikkitanna mannu kulinore macciishine ka'neentinni amma'ne adda ikkitanna layiinkiti kayiinni kaaliiqi yaannota doogosino harunsate horonsi'nannite yaate.

hayyonna bude yineemmo wote hayyo mitto coye assine dandiinannikiricho assa dandiinanni gede ikkanna budeho yineemmo wote kayinni hakkoye manni woy daga mitto base heedhannoti heerate wodhitino wodhooti yaate.